Banho bakinhi ba makinha era nga babasibye amayebe ku bigere byeibwe nga babasibye nh'empuu munkendhe nga balina amooya agebinhonhi ku mitwe gyeibwe.

Enho n'engira eya train. Era nga ghano ghe...ghano ghegezaaku okuba nga eyawukira okuva ku luguudho, okugya ku luguudho olundhi, olwa yo.

Abasomi abali mungira nga aghanhike emikono gheigulu yatola omugulu yagusiira ku mugulu gwinhagwo. Oghundhi yatola emikonho ya gita ku mutwe nga abandhi bateire emikonho ku minhwa, nga abandhi basutaime era nga abandhi bafukamire.

Ebibala ebitereibwa mu busero nga biri mu kala emyufu, endhirugavu, eya kyenvu nhe ya bululu. Ebibala binho nga biribwa bantu nhe bisolo ebiri nga enkembo nga dhona dhi sobola okulya ebibala bino.

Kano, Eno enhumba bajjizimbisa embaawo era batoola emibanda bajjisonseka munda mu kayumba akazimbibwa embaawo. Emibanda gino gyikola emirimu mingi era giri mu color ya kyenvu

Abasuubuzi abasuubuza enkota edha matooke era nga bagemye ku nkota edho edha matooke nga bombi bavaire esaati ndheru, owundi nga avaire empale ya kiragala, era nga owundi alina enkofiira endheru kumutwe.